Maashinubba, maashinubba yaa mayate, maashinubbate horose hiikonetti, maashinubba la'e eggenoo, maashine manaho mayi horo uuyitawo, mashine hooguro manchi beeti heere afawo'nso di, afawo

Supermarketete mirte supermarketete mirte yinemowoyite hiiteti msupermarketete mirte baalanye gobara hedhawonso hawassanso adis abebaho calla hedhano gonaninso gidooni hedhanoro bade afoo.

hayyonna bude bude yineemo woyiite me"u dani budi no sidaami baattora me"u dani budi no hayyote yineemorina hayyote yaa mayaate hayyonna budu badooshi hiikoyeeti

Ijjaara, ijjaaraho yaa mayatr, ijjaaru mama heerawo, ijjaara ayi loosi ayi loosewoto bade afoo, ijjaara mamoye mamoye loonsoyi, ijjaaru mayi horo aano manchi beettira

ko"atte ko"attete yaa mayyate" ko"attete horo noosenso dinose? ko"atte itiyophiyu giddonso baaru widooti loonsayiihu? loonsanna la'e egennootto?

minenna galanni mine mineho yaa minu hashsha galayiiho barra foolishshinayiiho badooshisi hiikoyeeti galanso roorenka fooliishira woyitanno

baattote ofollanna xagge baattote ofolla xagge yaa mayaate baattote ofollose hittoote dhagena maati baattote ofollana xaggete gido noo badooshshi hikkoneeti

babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate hiikkuriuuti hiittee gobbara loonsayireeti mama mama horo uyiitawooreeti babbaxxino dani uduunnichi ayiiraati horo aannoho.

owaantete yaa mayaate owaante me"u mannira horo uyiitayo owaanteeti loosise maati owante manna ka'laarichooti mannaho horo aannohonso di"aanoho

Minenna gallanni mine yinanni woyte barra barra fooliishhsi'ne honseemowaati barra gonxe galleemmowaati yine bada dandiinanni, konni mini giddono mitte naate heedhanno

owaante owaantete yineemmo woyiite mittu manchi mittu manchira assinannorichooti owaante uyitawoori ayee woyiiteno umonsa fajjite uyiitawo mannaati owaante aa hoogguro manchi beettira lowo gudaati iillawo

amma'no amma'note yaa mittu manch lubbosira, heeshosira gatisaancho asse amma'ne heerannoha amma'note yinanni amma'no duuchu daniti no hakkuri giddonino umihu kiristina ikkanno.